Lapha ngithemba kusesibhedlela ngibona udokotela ezivikele ngokuphezulu okutsho ukuthi kulomkhuhlane omemethekayo, uhlola umuntu emlonyeni.

Umongikazi esibhedlela kumbe ekiliniki. Uhlaba umntwana ijekiseni ukuze avikeleke emikhuhlaneni eminengi engamhlasela. Ahlale ehlanzekile

Kungaba kusesibhedlela ngibona umuntu ozivikeleyo kakhulukazi ezivikela emkhuhlaneni eqhamukayo eyingozi ukuze laye ahlale ephephile.

Isigulane esizi nakekelayo esihambe esibhedlela kumbe ekiliniki ukuyothola usizo .Nansi sihlatshwa ngudokotela ijekiseni okuvikela emikhuhlaneni eminengi ezayo.

Yisandla esibambe ijekiseni esidonsa umuthi ebhodleleni elincane okulabantu ngemuva abalinde ukulatshwa kulesi sibhedlela ukuze baphole.

Umongikazi kumbe udokotela uhlaba umntwana ophethwe ngunina ijekiseni. Kungaba kusekiliniki, kumbe esibhedlela. Ukuze avikeleke, emikhuhlaneni eminengi.

Umama ehleli embhedeni. Kumi udokotela eceleni kwakhe. Okusho ukubana kusesibhedlela esikhulu. Okulabantu abanengi, abahlaselwa yimikhuhlane ehlukeneyo,

Odokotela abazimiseleyo ababhoda ngomhlaba bencedisa abantu ukubana babe lempilakahle, nangu ogqoke okumhlophe uyancedisa ukubana umuntu avikeleke emkhuhlaneni.

Kuleyo ndawo kuhle babalungisela kahle amanzi ngoba aphuma ezimpompini emahle ehlanzekile ukuze baphephe emikhuhlaneni evela emanzini .

Amanzi ahlanzekileyo alungiselwa abantu umhlaba wonke jikelele ukuze abantu banathe amanzi ahlanzekileyo ngazo zonke izikhathi basile emikhuhlaneni.

Ababili bayafundisana ukugeza izandla. Omunye uthelela omunye, omunye uyageza ukuze baphephe emkhuhlaneni abangayithelelana.

Ngumntwana osesikolweni ubonakala ehlanzekile egqoke iyunifomu eluhlaza elejesi yakhe enhle uyageza izandla ukuze ahlale ehlanzekile kukhanya uyakuthanda ukuhlanzeka.

Ngibona abantu abahlanu, abahlanzekileyo endaweni ehlanzekileyo. Bayahlomisana engithemba ukubana ngezempilakahle ezanceda uluntu.

Ibhakani elibukeziweyo, AKEKHO OZASALA! Kuza ingcitshi ezinhlanu kumazwekazi e Afrika zizofundisa ngezempilakahle kusukela komncane kusiya komdala ezikolo kuthatha abantwana Kanye lababalisi.

Le kuyindawo enkulu eyokuhlanza amanzi esuka emadamu ukubana athi esesiya ebantwini esehlanzekile ukuze siwasebenzise siphile kahle .

Kubonakala odokotela abahlanu abazivikeleyo okulesigulane esileleyo abasiyelaphayo kulokho esikugulayo.

Kubonakala kusekiliniki kulabantu abadala abanengi abamileyo abanye behleli phansi bebhala lokhu abakufundiswayo belalele kahle.

Kubonisa indawo enhle ehlanzekileyo, elomthungameli kulabadala lapho besemhlanganweni kwabangabe bekhuluma ngezempilakahle, kumbe ngokwakhiwa kwezikolo.

Udokotela uzivikele ezandleni kanye lasemlonyeni, uyamhlola ukhulu kungabe kusemehlweni kumbe ubuso bonke ukuze abelempilakahle.

Ngibona abantu abase ndaweni ephithizelayo kulabezempilakahle banikeza abantu amaphepha okubana bathole ulwazi ngalokho abafisa ukubafundisa khona.

Ukuguga kulungile njalo kuhle kodwa kuhambisana lokubana kuhlolwe umqondo ukuze uhlale uphephile kungabi khona okulimalayo emqondweni.

Ngibona abazali abanengi abahleli endaweni ehlanzekileyo phambili kulodokotela obafundisa ngomkhuhlane wengqondo. Kungabe kusekiliniki kumbe esibhedlela ukuze baphephe.

Ngibona ibhakane elikhulu elifundisa ngokwezemvelo ukubana ziphathwe njani ukuze zihlale lazo ziphephile zingawonakali .

Bayafundisana ababili omunye uhleli ulalele, omunye uyabhala phansi abakufundisanayo okutsho ukubana kusekiliniki kumbe kwezempilakahle.

Kuyindlu enkulu lapho okuyikiliniki kumbe indawo yezempilakahle lapho okuvakatshela khona abagulayo ukuze bayethola usizo.

Ngibona umfanekiso ibuvilibani kodwa kukhanya kukuhle okutsho ukubana kusesibhedlela kumbe ekiliniki lapho abantu abathola khona ukusizwa.

Ngibona indawo enhle ehlanzekileyo okulawumuntu ngaphakathi kwengilazi osiza abantu abahleli belinde ukubana bangene esibhedlela ukuze balatshwe basile.

Abezemphilakahle abafundisa omama abaqeda kubeletha, ngokuziphatha, babe lephilakahle lengane zabo, kungabe kusezibhedlela kumbe emakiliki.

Omama abagqoke kahle abaphethe izingane ezihlanzekileyo njalo ezilempilakahle abafundiswayo ngezempilakahle ezibhedlela ezinkulu kumbe emakiliniki.

La ngibona indawo yokuhamba .Lapho abahamba besiya kuleyandlu okuyi ekiliniki encedisa abantu abagulayo ukuze basile .

Umfanekiso utshengisa indlu esesibhedlela kumbe ekiliniki kuhlanzekile lapha endlini njalo kulombheda lapho izigulane ezilala khona umazihlolwa.

Ngumnyango obunjwe kahle unebhakane elitshengisa ukuthi kuyiwa ngaphi kukhanya kukuhle kusiya phakathi khonale okutshengisa ukuthi kuhle kuhlanzekile lathi singuluntu kumele sihlanzeke.

Yindlu ehlanzekileyo, okungabe kusesibhedlela esikhulu kumbe enkiliniki. Okulombeda lapho abantu abalala khona umabehlolwa khona ngudokotela.

Yindlu ehlanzekileyo kungabe kusesikolo kumbe ekilinika. Kulapho emdulini kufakiwe amaphepha atshengisa ukubana kusetshenzwa njani kuleyondlu.

Yindawo ehlanzekileyo okuletafula ehlanzekileyo, okulezigubhu phezulu engibona kuyimithi yokuhlanza indawo yasekilinika.

Abantwana besikolo sezinga laphezulu abahlanzelikeyo abahle Abafisa ukubana babe ngabodokotela ekufundeni kwabo

Bahleli balalele, abaphambili, ababafundisayo. Kumkhankaso omkhulu. Okufundiswa ngokwezempilakahle. Ukwenqabela imikhuhlane eminengi.

Umfanekiso obonisa ibhakane elitsho ukubana ngumkhamnkaso omkhulu ozobakhona kulelolizwe owezempilakahle. .

Odokotela bagqoke okuluhlaza bazivikela emilonyeni kanye lezandleni ukuze baphephe kulowu mkhuhlane walowu abamlaphayo kulesisibhedlela.

Kuleyondawo okulomkhankaso wokufundisa abantu abanengi ,ngokuzivikela emkhuhlaneni .Oyiwo obhahileyo kuleyondawo.

Libhakane elikhulu elaseningizimu Afrikha elifakwa ukubana likhombe ukubana kulokufundiswa ngezempilakahle mayelana ngomkhuhlane weHIV.

Indawo enhle eyakhiwe kahle ihlanzekile okutsho ukubana yisibhedlela esikhulu kumbe indawo yezempilakahle.

Abashayeli baleyi imota ethatha abantu ezindlini ibasa ezibhedlela kumbe emakiliniki ngokuphangisa ukuze bayelatshwa ngokuphangisa.

Kuhlanzekile kubukeka kuyindawo enhle elezindlu ezinkulu okutsho ukubana yisibhedlela esikhulu lapho abantu abancediseka khona ngezempilakahle.

Ngibona abantu abanengi bayaphuma bayangena. Ngale komduli okulezindlu ezinkulu okungaba yisibhedlela kumbe ikilinika lapha abathola khona usizo kwezempilakahle.

Ngibona indawo enhle ehlanzekileyo elabantu ababucwadlana izindlu ezinkulu okutsho ukuthi yisibhedlela esikhulu esilendawo yokuncedisa abagulayo.

Esibhedlela esikhulu esihlanzekileyo sakhiwe kahle okulezinqola zokulayitsha abantu abafikayo abagulayo ukuze bangene phakathi bayelatshwa.

Endawo enhle eyakhiwe kahle ehlanzekileyo, okutsho ukubana yisibhedlela esikhulu lapho okusizakala khona abantu abagulayo kumikhuhlane.

Ngibona indawo ebukeka ihlanzekile, okulezindlu ezinkulu, kungaba kusekulinika kumbe kusesibhedlela esikhulu lapho abantu abathola khona usizo ngezempilakahle.

Ngibona umgwaqo omkhulu ohlanzekileyo ongabe usiya esibhedlela kumbe ekiliniki lapho abantu abathola khona usizo kwezempilakahle.

Le kukhanya kuyindlu enkulu elemibheda eminengi ihlanzekile kukhanya yisibhedlela esikhulu lapho okulaliswa khona izigulani uma zilatshwa.

Ngibona umongikazi ngemva kwemota evuliweyo elayitsha abantu ibasa ezibhedlela uphethe umazwakalisakude uyamemeza ukubana wonke umuntu lokhatshana ezwe lokho akufundisayo.

Igedi elikhomba ukubana kulesibhedlela ngaphakathi abadonsanayo bayakhona ukuze bayelatshwa kuleso sibhedlela sakuleyo ndawo..

ngibona udokotela ethatha umuntu igazi ukubana ahlole ingaphakathi yakhe ukuze alapheke aphole kulokhu kugula alakho

Indlu enhle, ehlanzekileyo. Elemishini emikhulu! Lapho udokotela oyabe ekhangela khona umuntu, umzimba wakhe wonke. Ebona ngomabonakude, ezibhedlela.

Ngibona abantu ababili, udokotela lomama olatshwayo, othathwa igazi ukuze ahlolwe ingaphakathi yakhe ukubana imi kanjani aphathiseke ngokwezempila kahle.

Nguntombazana omhlophe ubambe isifuba okukhanyisa ukubana usebuhlungwini obukhulu engithemba ukubana ucabanga ukuya emtholampilo ayelatshwa lobu buhlungu

Ngumtshina wokuhlola ishukela lomuntu phakathi kwakhe egazini ukuze abonakale kusaselesikhathi alatshwe nxa kufanele ahlale ephephile

Ukuvakatshela kwabezempilakahle ezibhedlela kumbe emakilinikhi usiyahlolwa kuqakathekile ukuze wazi okungakuhlasela kusase masinyane

Ngibona izandla ezimbili okutsho ukubana ngudokotela lesigulani, lapho umuntu ehlolwa igazi ukubana umi njani ngasembilini wakhe okutsho ukuthi yisibhedlela esikhulu.

Kungabe kusesibhedlela kumbe ekiliniki abantu bahleli umzila balinde ukuhlolwa amehlo ngudokotela ogqoke okuluhlaza ukubana bahlale bephephile bevikele amehlo abo

Ngibona untombazane omhlophe obambe isihlathi okukhanya uzwa ubuhlungu kungabe kungamaqhubu kumbe uhluzukile engithemba ukubana uya emtholampilo ukubana ayesizwa

Kukhanya ngowesilisa kumbe owesifazane ugqoke ijesi eomvu ubambe isifuba ngesandla sokunxele okukhanya ukubana uyafuthelwa kakhulu ulungela ukubana aye emtholampilo ukuze ayebonwa ngodokotela

Umntwana olesikhumba esihle esihlanzekileyo kodwa ulohlupho lwamehlo, amehlo akhe alabantwana ngaphakathi udinga usizo kwezempilakahle.

Omongikazi abasiza abagulayo bayalungiselela ukubana bancedise izigulane . Basendaweni ehlanzekileyo labo babukeka behlanzekile .

Kuboniswa ubaba osekhulile osehlaselwe yimikhuhlane eminengi uncediswa ukuhamba ngezigodo engithemba ukubana uya empilakahle ukuyosizwa ngabodokotela.

Odokotela ezibhedlela, abahlolisisa ngemikhuhlane yabantu. Eyabe kuhlolwa amagazi abantu. Ukuze umuntu alapheke kahle.

Indawo enhle ehlanzekileyo okulapho kulemishini yokuhlola amagazi abantu ukubana balapheke kahle khona ezibhedlela ezinkulu.

Isugubhu esiphethe amanzi ahlanzekileyo owokuhlanza leyo ndawo ekiliniki kumbe esibhedlela esikhulu lapho okulungiswa imithi kumbe okuhlolwa amagazi.

Endlini ehlanzekileyo obaba ababili abasebenzisa umtshina okucwayisisa ezibhedlela kumbe amakiliniki ukuze balaphe abantu ngendlela efaneleyo basile.

Ulele embhedeni ogulayo okusho ukuthi kusesibhedlela esikhulu. Lapho udokotela umi eceleni ukubana amhlolisile langemishina ukuze amlaphe kahle.

Le yindlu enkulu, elemitshina eminengi emikhulu. Kukhanya kusesibhedlela esikhulu, okutshengisa ukuthi lapha kuhlolwa amagazi abantu kanye lemithi eyokulapha abantu.

Indawo enhle ehlanzekileyo okulapho okukhangelwa khona amagazi abantu ngemitshina emikhulu lemincane ezibhedlela ukuze umuntu kwazakale okumgulisayo.

Umtshina omkhulu osetshenziswa ngamadokotela kumbe amanurse ezibhedlela kumbe emakiliniki otshengisa ukubana umuntu ubulawa yikuyini alapheke kahle.

Indlu enhle eyakhiwe kahle elemitshina emikhulu, kuhlanzekile lapho okuhlolwa khona amagazi abantu okusho ukubana kusesibhedlela esikhulu.

Le kuyindlu esesibhedlela esikhulu okulomshina okwazi ukuhamba umkhuhlane womuntu ukuze ancediswe ngabodokotela nango udokotela uyawukhomba

Imishini emikhulu etholakala ezibhedlela , lapho okuhlolwa khona amagazi abantu kumbe izinyama ezimila ebantwini ukuze zihlolwe abantu balatshwe kahle.

Ngibona umfanekiso wemitshina emikhulu kakhulu esendlini yalapho okulungiswa khona imithi encedisa abantu ezibhedlela abagulayo ukuze basile.

Kubukeka kuyindawo ehlanzekileyo okuphakathi kwendlu enkulu engilethemba lokubana kusesibhedlela esikhulu okulemitshina emikhulu ehlanzekileyo njalo

Kuphakathi kwendlu ehlanzekileyo etshengisa imitshina emikhulu yokubonisa kungabe yimikhuhlane kumbe ukulungisisa amaphilisi oluntu.

Ingcitshi ziyasenzela imtshina yokuhlola imizimba yethu, nansi indlu elomtshina omkhulu wokuhlola umzimba womuntu ukubana uhlale uhlanzekile umuhle.

Abazali abanengi abaphethe ingane zabo baze kuleyo ndawo ukulaphisa abantwana kwezempilakahle kungabe kusele ikilinika kumbe esibhedlela.

Esibhedlela kumbe emakliniki abantwana abahanjiswa khona ukubana bayethola usizo ekuvikeleleni imikhuhlane eminengi engabahlasela bahlale bephephile.

ngibona omama abathathu ababhabhule abantwana okutsho ukuthi kungabe bavela ekiliniki kumbe baya ekiliniki ukuyabahlabisa amajekiseni okubavikela lendlu enkulu ephambi kwabo

Ngibona umfanekiso wabomama abaphethe ingubo ezihlanzekileyo, benikeza omama abakhulelweyo ingubo ukuze umabebelethile, ingane ziphathwe ngengubo ezihlanzekileyo.

Wabobotheka umama lapho ephethe ingane yakhe enhle ehlanzekileyo okutsho ukubana uqeda kubeletha esibhedlela esikhulu kumbe ekiliniki.

Ngibona abantu abanengi okukhanya sengathi kusesibhedlela bahleli kanye labodokotela bencediswa ukubana baphephe emikhuhlaneni abalayo bavikele lengane .

Kulo umfanekiso ngibona abantu abanengi abadala labancinyane abahleli kuzinqola zabo abahamba ngazo, okukhanya bagogekile basesibhedlela ukuzoncediswa.

Ngumfanekiso otshengisa omama ababili abaqeda kubeletha. Bajabulile lapho bephethe ingane zabo ezizelwe zihlanzekile.

Ngibona indlu ehlanzekileyo enhle kakhulu ilomtshina omkhulu okukhanya ukubana kusesibhedlela esikhulu umtshina oncedisa abantu abagulayo ukuthi bahlolwe.

Imitshininyana emincinyane ehlanzekileyo eyase zibhedlela esetshenziswa ngabodokotela kulokhu abayabe befisa ukukwazi ngogulayo.

Ngumtshina omkhulu, wokuhlola umuntu ezibhedlela ezinkulu, ukuze alapheke kahle kwazakale isifo esimbulalayo aphephe.

Amabhokisinyana aphethe izigelonyana ezincinyazanana ezisetshenziswa ngabo dokotela kumbe omongikazi ezibhedlela kumbe emakiliniki emuntwini ogulayo.

Ngibona indawo enhle, eyendlelwe ilembu elimhlophe. Okukhanya ukubana kusesibhedlela, lapho okulala khona isigulane ukubana sihlolwe. Ukuze kukhanye ukubana sibulawa yini.

Ukuphiwa esibhedlela lapho ulimele ,wephukile kumbe unyelile ukuze kuqinise lapho okulimele khona usile ngokuphangisa .

Lusungulo olugcinwa phakathi kwale imbodlela .Olutshengisa ukubana umuntu ugula okungakanani Lusetshenziswa ezibhedlela kanye lase makilinika ukuze alatshwe .

umhlobo womtshini osebenza ezibhedlela kumbe emakiliniki ukuhlola izigulaze ukuze kwazakale okuyikho okubagulisayo basile

ngibona insungulo ezine ezisetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela kwezempilakahle ukuze umuntu alapheke aphole kulokhu ayabe ekugula

Imitshina emincinyane esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela ezinkulu lemakilinika ukubana umuntu abonakale okuyikho okumhlaseleyo asile.

isandla esivikelweyo esibambe umtshini omncinyazanyana owokuhlola abagulayo kungabe kusesibhedlela kumbe ekiliniki

Umfanekiso obonisa insungulo ezimbili. Ezisizayo, kubodokotela, uma behlola umuntu ogulayo. Ukuze alapheke kuhle.

Umfanekiso wenqolanyana edoswayo eluhlaza, elokumhlophe etholakala ezibhedlela ezinkulu. Elalisa abantwana abancinyane beqeda kubelethwa.

Ungumshina omncinyazanyana osetshenziswa ngabodokotela, ezibhedlela ezinkulu kumbe emakiliniki. Ukuhlola umuntu ukuze abonakale ukugula kwakhe.

Kulo umfanekiso ngibona umtshina wezinga laphezulu oyiwo okutshela ukubana umuntu ubulawa yini okutsho ngowe zibhedlela ezinkulu oncedisa odokotela.

Ngumshini omkhulu kakhulu. Okusho ukuthi kusesibhedlela esikhulu kakhulu, lapho abantu abancediswa khona ukuze bahlolwe imikhuhlane abalayo.

Ngumfanekiso obonisa isitulonyana esokuhlala umuntu uma ehlolwa okutsho ukuthi yisibhedlela esikhulu lapho okuncediswa khona izigulane.

Izigelo lensungulo ezahlukahlukeneyo ezinengi ezisebenziswa ngabodokotela ezibhedlela ezinkulu uma behlinza abantu ukuze basile kulokho kugula.

Iziqayiqa zemitshina emincinyane ezisetshenziswa ngodokotela ukuhlola umuntu lapho eyabe egula, ukuze ancediseke alapheke kahle.

Lo umfanekiso ubonisa insungulo ezimbili ezisebenza ezibhedlela ezinkulu ezisiza abantu ukuhlola ukubana babonakale ukuthi babulawa yini.

Umshinanyana omcinyane olentambo ende okubana uyasebenza indawo umango omkhulu kulapho kulezigulane ezibhedlela kumbe emakiliniki.

amakhabothinyana amahle agcinela imithi ezibhedlela kumbe emakiliniki ukuze ihlale ingaboli igcinakale kahle

Ngibona umfanekiso weziyiqa yiqa zensungulo, lezigelo ezinengi ezokusebenzisa ezibhedlela ezinkulu umuntu uma egula uyahlinzwa elungiswe ngakho ukuze aphephe.

Ngibona indlu ehlanzekileyo enhle elesitulo esihle, esilokuluhlaza phakathi kulomtshina eceleni obukeka sengathi ngowokuncedisa ababulawa ngamazinyo.

Kungumhlobo wombheda wezibhedlela olamavili ukubana uya yenelisa ukudonsa umuntu ahanjiswe lapha lalapho ukwenzela ukuthi ayesizakala kulezondawo.

Kubonakala kuyimbala eyehlukeneyo ebomvu ,eluhlaza lelithanga okusetshenziswa ngodokotela ukudonsa bengena lapho okulaliswe khona izigulane okuphatha amaphilisi.

Umtshina osetshenziswa emakliniki kumbe ezibhedlela lapho osetshenziswa ukukhulumisana kwabantu abakhatshana lakhatshana ukuze bazwane

Imitshini emibili okutsho ukubana isebenza okuhambelanayo ekulapheni umuntu okutsho ukuthi kusesibhedlela lapho esebenzela ikhona.

Ngibona umtshina omkhulu, umtshina lo ukhanya ungowoku printer amaphepha. mhlawumbe awezibhedlela mhlawumbe awezikolo ukubana abantwana bafunde izinto ezicacileyo.

Ngumfanekiso wesithulo esiluhlaza ,esilenyawo ezimhlophe. Esihlala abantu abagulayo ezibhedlela ezinkulu. Ukuze bahlolwe kulokho abayabe bekugula ,ukuze basile.

Yimihlobohlobo yezipikili ezisebenza endaweni oyabu 'yifundisiwe ukubana lesi sisebenza lapha lesi sisebenza lapha azisebenzi noma nje ngaphi

Ngibona okulembala emibili, okuluhlaza lokulithanga okuncedisa intamo uma ukade ungene engozini ukuthi ingaqhubeki ikuzwisa ubuhlungu.

Ngumfanekiso, sengathi ngumabonakude. Ongabe usetshenziswa ngabezempilakahle, ukuze bafundise abantu, abakude lamadolobho ukuze bazwisise ngcono.

Kuyindawo enhle ephakathi kwendlu, eyokuzixovaxova. Kulemitshina yokuphakamisa ukuze umzimba uhlale uqinile njalo ulungile ngazo zonke izikhathi.

Ngumfanekiso otshengisa amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela ukuhlinza umuntu encedisa ukubana umuntu aphole abelempilakahle.

Ngumfanekiso otshengisa umakhalekhukhwini oxhunyaniswe lesigxingi semidlalo kuyadlalwa lapha kumakhalekhukhwini wonke umdlalo ongabe uwufuna.

Amabhodlela ehlukeneyo, amane. Aphethe imithi ehlukeneyo njalo. Esetshenziswa ngabodokotela, ukuncedisa abantu abagulayo, ezibhedlela.

Libhokisinyana elincinyane eliphatha amaphilisi ngaphakathi ukuze ahlale ehlanzekile, asiza abantu uma begula ukuze baphole ekuguleni kwabo.

Libhodlela ongalithenga ezitolo zemithi lapho oyabe usuhloliwe ngudokotela wakubhalela ukubana yiwo ongakusiza lapho ugula.

Ngibona isandla esibambe iphetshana elincinyane eliphuma kuma khadibhokisi aseceleni kwalo okutsho ukubana leli phetshana lilephilisi lokuncedisa isigulane.

Libhodlela elilesivalo esimhlophe, liyibubende. Lilomuthi phakathi. Uyathenga umuthi ukuze uwunathe uphole ubelempilakahle.

Umhlobo wamaphilisi owubhalelwa ngodokotela ezibhedlela ezinkulu ohambisana lalomkhuhlane oyabe uwugula ukuze uphephe, usile.

Ngibona ibhokisi elilombala obomvu lomhlophe lebhodlela eliseceleni elomuthi wokusiza abantwana abagulayo ukuze babelempilakahle.

Amaphilisi owaphiwa ngudokotela ngemva kokuhlolwa ezibhedlela kumbe emakiliniki ukuze uyesila kulokho kugula olakho.

Ibhodlela elilamaphilisi amanye echithelwe phansi angumhlobo munye ongawaphiwa ngudokotela esibhedlela kumbe ekiliniki ukuze unathe usile.

Libhokisana elimhlophe elilokubomvu kulebhodlela lo muthi eceleni okutsho ukubana uyawubhalelwa ngudokotela ukubana uwuthenge unathe ukuze usile .

Ibhokisana iliphathela amaphilisi ahlele ehlanzekile ngaphakathi owabhalelwa ngudokotela usuka esibhedlela esikhulu ukuwathenga unathe usile.

Libhodlelanyana elilamaphilisi phakathi, owabhalelwa ngodokotela uma usuka ekiliniki kumbe esibhedlela ukuze uyewathenga ukubana usile kulokho kugula olakho.

Imihlobohobo yamaphilisi amanengi, emikhulu lemincane elaphayo imikhuhlane ehlukeneyo, oyiphiwa ngudokotela esibhedlela kumbe ekiliniki.

Ngibona imbodlelanyana elilomuthi phakathi lejekiseni eceleni emunya umuthi ophakathi kwembodlela okusiza abantu ukuthi baphephe okutsho ukuthi kusesibhedlela esikhulu.

Longumuthi osebhodleleni ongawubhalelwa ngudokotela ukubana uwuthenge uma uthe wavakatshela kwezempilakahle ukuze usile uphephe ekuguleni.

Ibhokisi eliphethe amaphilisi owabhalelwa ngudokotela ezibhedlela kumbe emakiliniki ukubana umuntu ayewanatha asile kulokho kugula alakho.

Ibhodlela elilomuthi phakathi owubhalelwa ngudokotela esibhedlela uma ugula ubususiya wuthenga ezitolo okuthengiswa khona imithi.

Libhodlela elilombala ongumdaka, lesivalo esimnyama, ongawuphiwa ngudokotela kumbe uwuthenge la okuthengiswa khona imithi, uyasiza kwezempilakahle.

Ngibona iphephanyana eliluhlaza ngaphansi lingumdaka phezulu eliphatha amapilisi ukuze ahlale ehlanzekile lowasebenzisayo awasebenzise ehlanzekile.

Amabhokisanyana alamaphilisi phakathi, okutsho ukubana uwabhalelwa ngudokotela ezibhedlela ezinkulu kumbe emakilinika ukuze uyenatha usile.

Ibhodlela elilamapills phakathi oyabe ubhalelwe ngudokotela usesibhedlela kumbe eclinikhi kumbe ezitolo zokuthengisa imithi ukuze unathe usile

Amabhokisanyana amanye amhlophe amanye abomvu alamaphilisi phakathi kumbe imithi oyabe ubhalwle ngudokotela ukubana uthenge usuka esibhedlela esikhulu kumbe ekiliniki.

Ibhodlelanyana elilombala ongumdaka elilesivalo esimnyama okutsho ukuthi lilomuthi oyabe uwubhalelwe ngudokotela usuka esibhedlela esikhulu ukubana ugcobise.

Libhodlela elilesivalo esibomvu lephepha elimhlophe elilomuthi phakathi ongawuthenga lapho okuthengiswa khona imithi uphile kahle.

Libhodlelanyana elimhlophe elibhalwe ngokuluhlaza lokulithanga elilamaphilisi phakathi okusiza abantu abagulayo uma ubhalelwe ngudokotela esibhedlela kumbe ekiliniki .

Ibhodlelanyana elilomuthi kumbe amaphilisi phakathi owathenga uma ubhalelwe ngudokotela usuka esibhedlela esikhulu kumbe ekiliniki

Imbodlelanya eliphethe umuthi o wubhalelwa ngudokotela esibhedlela kumbe ekilinika ukuze uyephepha kulokhu kugula olakho.

Ngibona ibhodlela elimhlophe elibhalwe ngokuluhlaza okutsho eceleni ukubana liyasiza uma ulimele ungagcoba uyasila ube lempilo enhle.

Ibhodlela elimnyamanyana. Eliphuma kulelibhokisanyana, Okutsho ukuthi lilomuthi oyabe uwubhalelwe ngudokotela, ezibhedlela, kumbe makiliniki. Ukuze usile.

Ibhodlela elile muthi phakathi oyabe ubhalele ngudokotela ekiliki kumbe esibhedlela esikhuku ukubana uyenatha usilile kulokho kugula ophakathi kwakho.

Umfanekiso obonisa ibhokisi elilomuthi owunikwa ngudokotela esibhedlela ukubana unathe ukuze usile umzimba ubuyele esimeni.

Abasilungisela ngezemithi yokuthi sincedise kwezempilakahle nampa sebewukhiphile omunye njalo ukubana usincedise lapho sudingeka uyatholakala kwezempilakahle.

Ngamakhadibhokisi amabili alamaphilisi phakathi awokuncedisa ukuqeda inyongo, kulapho uma isikuhlasele, ungawanatha usuka uzwe ngcono kakhulu.

Lo kungumuthi osowalungiswayo owubhalelwa ngudokotela lapho ugula ulimele ukubana ugcobise ukuze uzwe ngcono emzimbeni.

Ngibona ibhokisi lamaphilisi esifo sokuncindezeleka kwegazi ukubana uma uwanatha kahle akusize ukubana igazi litshwaphuluke emzimbeni.

Imihlobo yemikhuhlane minengi emhlabeni. Labo abezempilakahle abacwayisisa ngezamaphilisi Manengi amaphilisi abawakhiphayo imihlobo eminengi ukubana sisizakale.

Imihlobo lemihlobo yemithi, ilapha imihlobo lemihlobo yemikhuhlane, kuya ngokuthi uzwani nanko omunye uzosisiza ukubabana sibe lempilakahle sibukeke kahle.

Ikhathibhokisi engithenba ukubana lilomhlobo wamaphilisi omelane lomkhuhlane ongabe umuntu elawo, okutshengisa ukubana unatha okungakanani.

Lo kungumuthi wokuncedisa uma ububanjwe luphepha isifuba sibuhlungu ungawunatha ngendlela elungileyo uyakuncedisa ukubana ubuyele esimeni.

Ibhodlela elihlala ngaphakathi kwalelibhokisi umuthi osisizayo lapho sigula uyabe uyitshelwe ngudokotela ukubana uwusebenzise lowo muthi.

Isandla ezivelayo esiphakamisa ibhokisi lomuthi wokusiza abantu, kuyindawo ehlanzekileyo okugcinwa khona imithi ehlukeneyo.

Ngibona kule indlu, abamileyo labahleli phansi. Abamileyo sengathi bafundisa abanye ukubana baphephe kumkhuhlane wezokugula kwengqondo.

Kubukeke sengathi kusekiliniki. Kulapho obaba abahlanu abagqoke okuhlukeneyo, baphethe amaphepha lama - mpenseli. Kukhona abakugcwalisayo kulawa maphepha okudingakalayo.

Ligceke elikhulu. Elilabantu abanengi! Abahlakazekileyo. Okutsho ukuthi ngabantu abadinga ukusizwa,. Ngezokuhlala, ngezokufundam kumbe ngezempilakahle.

Ngumfanekiso obonisa abantwana abanengi abadlalayo bekhululekile bahlanzekile kungabe kusesikolo kungabe kusesikolo kumbe kuse park abadlala bekhululekile .

Indlu ehlanzekileyo elemishina eminingi ehlukeneyo okutsho kusesibhedlela esikhulu kumbe ekiliniki okulapho okuhlolwa khona abantu leyo mikhuhlane ebabulalayo.

Ngumntwana omcane ofundiswa ngunina ongumgogodla wangekhaya umama engumbalisi njalo ngekhaya ngoba imfundo iqala ekhaya nangu uyakha ngemibala ehlukeneyo ebomvu elithanga leyibubende

Kusesikolo sabantwana abancinyane abahlezi kahle endaweni ehlanzekileyo umbalisi wabo ujabulile ukubafundisa ngeziqephuqephu zabo ezilembala ehlukeneyo.

Kutshengisa imifanekiso yabantu abathathu, abalokuluhlaza lokubomvu, ukubana inhliziyo zethu zihlale zijabulile ngokudla izithelo lezihlahla.

Libhakane elikhulu elitshengisa ukubana umuntu aphilenjani, azisize njani, aziphathe njani, uma esefike esimeni esithile.

Ngibona abantu ababili okubonakala sengathi kusekiliniki okufundiswa khona ukwazi lokuqondisisa imikhuhlane ukuze uvikeleke ngaso sonke isikhathi.

Ngibona owesifazana. Obukeka emuhle, ehlanzekile. Ebambe umtshina wokuhlola izindlebe. Nangu uhlola owesilisa, ongabe owesilisa, ongabe ekhathazwa yindlebe. Ukuba amsize, indlebe yakhe iphole.

Kungabe kusesi bhedlela kumbe ekiliki. Kulendlu enkulu ngemuva kwabantu abanengi abazivikeleyo imilomo yabo ukuze bangaphefumuli imimoya elemikhuhlane.

Ngumfanekiso okutshengisa ukubana kusesitolo lapho okuthengiswa khona imithi lapho abantu besuka ezibhedlela bayeza lapha bathenge imithi ukuze bayenatha basile.

Ngibona umama ohlanzekileyo ophethe esandleni sakhe amabhodlela amanengi. Laye uwavikele lawo mabhodlela kulemitshina emikhulu phambi kwakhe okukhanya ukubana yindawo elungisa imithi.

Indawo lapho okuhlolwa khona abantu amazinyo kumbe abakhitshwa khona amazinyo okutsho ukuthi kusesibhedlela esikhulu lapho abasizakala khona.

Ngibona indawo enhle emhlophe ehlanzekileyo kulabodokotela ababili lomuntu olele embhedeni ongeniswa emtshineni omkhulu ukuze ahlolwe alapheke kahle.

isigulane esilele embhedeni okutsho ukubana kusesibhedlela esikhulu lapho sizothola ukusizwa kwezempilakahle ngudokotela sibambe ibhola fafakwa izintambo ukubana sisizakale

Ngumfanekiso wesigulane esihlolwa ngudokotela esize lapha ekiliniki kumbe esibhedlela esikhulu ukubana ezohlolwa kulokho okumhlukumezayo emzimbeni ukuze aphole.

Ngibona izandla zomuntu ogqoke okuluhlaza obambe isithombe semibilini yabomama ongilethemba ukubana ufundisa abantu ngakho.

Udokotela ozivikeleyo ezandleni kanye lemlonyeni ubambile esandleni sakhe okubonisa umzimba womuntu uma esengene emtshineni ukubana ubonakale ukuthi umi kanjani.

Ngibona odokotela ababili ababambe izinsimbi ngamagilavisi ukubana bavikele lowo abamelaphayo. Bagqokile labo bazivikele emlonyeni kanye lasekhanda.

Ngibona ujaha obambe umtshina omkhulu okukhanya ukubana yisibhedlela esikhulu okusizwa khona abantu abalemikhuhlane edinga isibhedlela esikhulu, kuhlanzekile.

Izikhwicamfundo zibuthene endaweni ehlanzekileyo ziyahlomisana ngokumele kwenziwe ukubana abantu bathole impilakahle.

Yindawo ehlanzekileyo okuhleli abesilisa labesifazana abahlanzekileyo abafundisana behlomisana engithemba ukubana ngokwezempilakahle .

Indawo ehlanzekileyo elendlu lapho okuthengiswa khona amaphilisi kumbe imithi obhalelwe ngudokotela ekiliniki kumbe esibhedlela ukuze unathe.

Ngibona umhlane kamama ophakamise isandla. Uyagwega imithi endaweni lapho okugcinwa khona imithi engaboliyo. Indawo le ibukeka inhlanzekile okutsho ukuthi yisibhedlela

Indlu eyakhiwe kahle ngaphakathi kulapho okuthengiswa khona amaphilizi owabhalelwa ngudokotela ezibhedlela kumbe emakiliniki ukuze uthenge usizakale.

Ngibona amabhokisi amanengi amancinyazana alemithi phakathi okulapho kuthengiswa khona imithi yokusiza abantu ukuze babe lempilakahle

Indawo ehlanzekileyo enhle ,elezindlu ezinkulu. Umgwaqo oqonda khona okuthengiswa khona amaphilisi oyabe ubhalelwe ngudokothela ukuze unathe usile .

Ikhabethinyana egcinela amaphilisi esitolo lapho okuthengiswa khona imithi kulamabhokisinyana embala ehlukeneyo ubhalelwa ngudokotela limihlobo.

Ngibona ikhabethinyana encinyane kodwa igcwele imithi eyelekanisiweyo . Okutsho ukuthi kuse kilinika kumbe esibhedlela lapho okugcinwa khona imithi engaboliyo .

Ngibona ibhakane elimhlophe elibhalwe ngokuluhlaza . Elilesikhathi sokungena kuleyo kilinika lemininingwana yokuxhumana labezempilakahle.

Indawo lapho okuthengiswa khona imithi ehlukahlukeneyo , oyabe uyibhalele ngudokothela esi bhedlela kumbe ekiliniki ukuze uyenatha iphele.

Ngumfanekiso obonisa amakhabethi okuhlalisa imithi esitolo sokuthengisa imithi lapho ubhalelwe ngudokotela ukuze uthenge uphephe.

Ngibona indawo enhle, elama khabothinyana amanengi okusho ukuthi kusesitolo esithengisa imithi lapho ubhalelwe ngudokotela ukubana uyethenga unathe, usile.

Indlu ebonakala kancane kodwa ebonisa ukubana kungaba yindlu lapha okuthengiswa khona amaphilizi owathenga khona uma ubhalelwe ngudokotela ukuze uyenatha usile.

Ibhakane elikhuku, elibonisa ukhatshana ukubana kulapho okutholakala khona amaphilisi okuncedisa kwezempilakahle lapho ususuka ekiliniki ukubana uyethenga amaphilisi.

Yindlu enkulu elomnyango omkhulu lebhakane elikhulu elibonisa ukubana kulapho okuthengiswa khona amaphilisi. Nango owesithuthuthu uyema ukubana laye athole usizo.

Ubaba ophakathi, olinde abazothenga amaphilisi kulapho okuthengiswa khona wonke umhlobo wamaphilisi owokubana ukuncedise uma ungaphathekanga kahle.

Kuyavela owesithuthuthu ngakwesokunene sami. Okulendlu enkulu! Okuphithizela khona abantu. Okukhanya ukubana bayancediswa ukuthola amaphilisi, ukubana, babe lempilakahle.

Bami phambi kwebhakane elitshengisa ukubana kulomkhankasi kuleyondawo ngezempilakahle kuye wonke umuntu jikelele.

Ngibona ibhakane elitshengisa umkhankaso okhona kuleyondawo ngokwezempilakahle ukuze abantu bahlale bephephile beyenqabela imikhuhlane engaqhamuka

Ngibona ubaba ophethe umazwakalisa kube ngemva kwakhe kulebhakani afundisa ngalo ngokwenqabela imikhuhlane kuleyo ndawo eyabe isivamile ukuze abantu behlale bephephile

uluntu lonke lwesigabeni luthe gwaqa endaweni yinye ukubana luzofundiswa ngezempilakahle ekungamemethekeni kwemikhuhlane

Ngibona abantu abanengi abaze kule indawo ukubana bazofundiswa ngemikhuhlane eminengi engabe izobahlasela. Okutsho ukubana kusesibhedlela kumbe ekiliniki.

Bahleli ezitulweni ezinhle eziluhlaza ezihlanzekileyo lendawo ihlanzekile, okusho ukubana kuleyondawo kulomkhankaso wokufundisana ngezempilakahle.

Ngibona abantu endaweni ehlanzekileyo. Abanye bahleli, abanye bemi. Kulomkhankaso wezempilakahle kuleyondawo, eyelizwe lonke.

Ngibona umfanekisi otshengisa ukubana kusesikolweni abantwana bamile babhekene labadala abazobafundisa ngemisebenzi ngibona ngale kulabodokotela, amasotsha lamapholisa njalo.

Lo umfanekiso ubonisa abantu abanengi endlini enkulu okutsho ukubana kusesibhedlela kumbe ekilinika .Kuleyondawo kulomkhankaso wokuvikela imikhuhlane.

Ngibona abantu abayisificamunwemunye endaweni ehlanzekileyo. Bazivikela ezandleni bagqoke amagilavisi. Kungumkhankaso wezempilakahle kuleyondawo.

Ngibona omama abathathu ,abagqoke izikhipha ezilithanga lesimhlophe .Okutsho ukuthi kuleyondawo kulomkhankaso, wokuvikela ukuhlukunyezwa kwabomama lamantombazane.

Ngibona obaba ababili abalemizimba emihle okukhanya ukubana bayazi xova xova ukuze imizimba yabo ihlale ihlanzekile iqinile njalo.

Ibhokisana eliphethe ijekiseni oyiphiwa ngudokotela ukuvikela kwezemacansini ukubana ungazithwali ngokungalungiselelwanga.

Ngumfanekiso obanalisa ukubana kusesibhedlela. Ngibona umongikazi ozivikeleyo endaweni ehlanzekileyo, uhlola ubaba ukubana angapha inzalo na.

Izithandani ezimbili eziyabe zifundisiwe ezibhedlela kumbe emakiliniki ukwazi ukuziphatha kwezemacansini uma sebesezindlini zabo.

Abantu abanengi abakuleyondawo abalomkhankaso wokufundisa abantu ngokuziphatha ngokwasemacansini ukuze baphephe emikhuhlaneni

Ngibona osisi ababili, bayaqabulana angathi bayathandana. Ngeke bathole ingane ngoba akuvumi balobulili obufanayo.

Ngibona abantu abanengi ababambiseneyo leli bhakane kulelo lizwe okutsho ukubana kulomkhankaso wokuvikela ngokwemkhuhlane wezemacansini.

Omama abemi befundiswa ngomongikazi emakilinika kumbe ezibhedlela ukubana baziphathe njani emacansini ukuze bangathelelwani imikhuhlane yemacansini.

Lo umfanekiso ubonisa abantu abanengi. Kungaba sekiliniki kumbe esibhedlela esikhulu lapho befundisana ngokwezemacansini ukuze baphephe bangathathelani imikhuhlane.

Uhlanzekile lubaba. Ubonakala ebambiie esandleni. Okutshengisa ingaphakathi komuntu, ukubana kunjani. Nantiyana lewindi elibonisa lokhu.

Sebekwenzile njalo abezempilakahle sebesenzele lula ukubana sizihlole umkhuhlane weHIV nanka amaphetshana elemtshina phakathi wokuzihlola uwedwa ukuthi umi njani.

Umntwana oyintombazana, olempilakahle Ugqoke ilogwe eliyiphinki uyabobotheka ukubana wafundiswa ukubana uma efika esesikhathini usebenzisani, nanku uyasibonisa.

Umtshini omncinyazanyana osetshenziswa ngabathanda ukuzixovaxova imzimba yabo ukuze ihlale ihlanzekile njalo iqinile ukuze baphephe emkhuhlaneni.

Abathanda ukuzixovaxova imizimba yabo, kuyabancedisa ekuvikelekeni emikhuhlaneni eminengi engabahlasela. Bahlale bephephile, behlanzekile.

Imihlobohobo yemishini emincinyane, esetshenziswa ngabathanda ukuzixovaxova imizimba yabo ukuze ihlale ihlanzekile, iqinile njalo iphephile emkhuhlaneni.

Lo ngomuthi osetshenziswa ngabathanda ukudlala imidlalo, uma bangalimala bazincedise ngalowu muthi ukuze bahlale bephephile.

Kuhle ukuzivoxavoxa umzimba utshise imikhuhlane emzimbeni ukuze ube lempilakahle uphephe ezifeni ezinengi ezingakuhlasela.

Ngibona imota engilethemba ilandela abantwana besikolo lapha badlalela khona imidlalo yabo behlangene bebanengi ukuze olimeleyo athole ukulatshwa .

Ngibona untombazana ozithandayo umzimba wakhe uyazixovaxoxa ukubana ahlale engoqinileyo exotshe imikhuhlane emzimbeni.

Yisitalada esivulekileyo esihlanzekileyo okulemota egijimayo engilethemba lokubana ithwele isigulane iya esibhedlela, ukubana umuntu ayethola usizo.

Ngibona ubaba obukeka ehlanzekile endlini ehlanzekileyo. Ugqoke okumhlophe wagaxa okokuhlola izigulane, engilethemba ukubaña yindlu yokuhlola imithi kumbeni zingcwadi zezigulane.

Ngibona imishini emine elamavili okusho iyadonswa ilandela lapho okulesigulane khona. Okusho kusesibhedlela esikhulu ukubana odokotela bayisebenzise kuzigulane.

Imitshinanyana esentshenziswa ezibhedlela kumbe emakilinki ukuhlola umuntu engakaze aqale ukuphiwa umuthi kumbe amaphilisi, ukuze abonakala ukuthi Umi njani emzimbeni.

Ngibona abantu abane abasendaweni ehlanzekileyo. Udokotela uyahlola ingane ngaphakathi komlomo ngaleli gilazi. Kungaba kuse kulinika kumbe esibhedlela esikhulu.

Ingane ephethwe ngunina ihlolwa ngudokotela ukuze isile kulokho ekugulayo. Okutsho ukubana kusesibhedlela esikhulu.

Isigulane silele embhedeni sifuthelwa. Odokotela basigqagqele befundisana ngalo umkhuhlane awugulayo ukuze esizakale. Okutsho ukuthi kusesibhedlela.

Ngibona izithombe ezintathu ,ezibonisa abadala abangabe bengabodokothela .Abafundisanayo ngezempilakahle kubomabonakude.

Izihlahla ezinhle ezitholakala ehlathini abakwazi ukulapha ngokwesintu bayakwazi ukuzihlanganisa ukuze umuntu asile

Izihlahla ezitholakala egangeni ezincedisa abagulayo .Ongaziphiwa ngabakwazi ukuzihlanganisa ngokwesintu, ukuze usile ekuguleni.

Imihlobo yezihlahla ezahlukeneyo ezincedisa ngokwesintu kwabakwaziyo ukuhlanganisa ziyasilisa abagulayo besebenzise kahle.

Utshani obusehlathini obusemhlabathini ovundileyo obungancedisa ukulapha ngokwesintu kogulayo asila abelempilakahle.

Izihlahlanyana ezahlukeneyo abakwaziyo ukuzihlanganisa ngokwesintu bayanikeza abagulayo ukuze basile baphole emikhuhlaneni bahlanzeke.

Abakwasi ukwenza imithi yesintu ukuyihlanganisa bayasiza abantu nanti iganga eligcwele izihlahla lotshani ukuze babasize abantu abagulayo.

Ngibona umfanekiso wezihlahlanyana ezincinyane lesikhulu kancane ezilaphayo ngokwesintu kwabagulayo kulowo mhlobo ukuze basile.

Izihlahlanyana ezitholakala ehlathini ezisetshenziswa ngokwesintu kwabakwazi ukuhlanganisa benikeza abagulayo ukuze basile

Kulo umfanekiso ngibona izihlahla ezimbili ezehlukeneyo ngombala ezisebenza ekwelapheni imkhuhlane ehlukeneyo ukuze umuntu aphephe ekuguleni.

Ngumhlobo wembhida omuhle oluhlaza osendaweni evundileyo kuyadingakala ukubana sidle umbhida ngazo zonke isikhathi ukuze sibe lempilakahle.

Kuyisihlahla kumbe iluba elihle elithelezelwayo liyakhazimula lilamahlamvu aqatha amahle okukhanya ukuthi lisendaweni evundileyo.

Izihlahla ziyimpilo ziyancedisa emibilini yethu ukubana ihlale iqinile singahlaselwa yimikhuhlane eminengi lalesi laso singaba ngesinye ngesisizayo.

Ngibona isihlahla esihle esiluhlaza. Esilaphayo ngokwesintu. Oyabe egula, bayamnikeza ukuze asile.

Yizihlahla zesintu ,ezahluke hlukeneyo .Zahlukene langombala ,ezinye zisezitsheni ,ezinye ziphansi .Okutsho ukuthi kuyasetshenzwa ukuze umuntu asile .

Indawo elezihlahla ezinkulu lezincane lotshani obunengi okutsho ukubana kulezihlahla zokuzisiza abantu ngokulapha ngesintu.

Yisihlahlanyana esilamanhlamvunyana okuncane kodwa kungumhlobo wesihlahla esilohlonzi esilaphayo ngokwesintu kwabagulayo

Ngibona isihlahlanyana esinabayo phansi esilamaluba amahle emhlabathini ovundileyo engilethemba ukubana kulelolizwe siyasiza ukulapha ngokwesiNtu

ngibona isihlahlanyana esihle esilamahlamvu amahle akhazimulayo esisetshenziswa ngabakwazi ukulapha ngokwesintu ukupha ogulayo ukuze asile

Imihlobo yezihlahlanyana ezitholakala egangeni ezilaphayo ngokwesintu. Abakwazi ukuzihlanganisa ziyasiza kwabagulayo ukuze basile.

Isihlahlanyana esigqagqelwe lutshani emaceleni okutsho ukubana kuvundile kuleyondawo lapho siyasiza ngokulapha ngokwesintu.

Ngibona iganga elilezihlala ezinengi, okusho ukuthi abakwazi ukulungisa imithi yesintu, bayeza lapha bezothatha amahlamvu bayencedisa abagulayo.

Kusendaweni enhle ehlanzekileyo lapho ocwephetshe ababona ngezezihlahla. Bayahlangahlanganisa kuze kuphume kungamanzi ukuze balaphe abantu, baphephe ekuguleni.

Umhlobo womuthi oyizigaqagaqa osetshenziswa ukuvikela imikhuhlane ngokwesintu owuphiwa ngabakwaziyo ukubana unatha isikali esingakanani.

Lo ngumfanekiso obonisa izigaqagaqa zemithi yesintu elapha abantu ukuze basile bangamemethekisi imikhuhlani.

Ibhodlela eliphethe umhlobo womuthi olungiswe ngokwesintu owokuhlamba umzimba womuntu ukuze uhlale uhlanzekile uphephile

Ngibona ibhodlela elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza lalithanganyana, okubhalwe ukubana yisepa yokugeza ikhanda ukubana lihlale lihlanzekile.

Lo umfanekiso ubonisa isihlahlanyana esincinyana esikulapha ngokwesintu. Nangu uyaqunta ukubana ayehlanganisa anathe ukuze asile.

Imihlobohlobo eminengi kakhulu yemithi yesintu engahlangahlanganiswa ukuze umuntu alapheke asile.

Ngibona imihlobohlobo yemithi emaceleni, phakathi kulezithombe zabantu abalimeleyo, abanyelileyo abahluzukileyo. Iyasiza lemithi kulezondawo.

Isihlahlanyana esiphuma endaweni evundileyo esisetshenziswa ngokwesintu kwabakwaziyo ukuhlanganisa ukunikeza abagulayo ukuze baphole.

Amabhodlela amabili aphethe imithi yesintu ehlangahlanganisiweyo ukuze umuntu uma egula anathe kumbe agcobe

Isihlahlanyana esilamahlamvu aluhlaza tshoko esisizayo ukulapha ngokwesintu kwabakwazi ukuhlanganisa bayakunikeza ukubana unathe usile.

Ngibona isihlahla esikhulu lezincinyazanyana kanye lotshani engilethemba ukubana ziyelapha kwabagulayo ngesintu ukuze bahlale bephephile.

Ngumfanekiso webhodlela lomuthi osizayo ekugcobeni lapho ongabe ulimele khona kumbe uzigcobela nje umzimba wakho ukubana uhlale uhlanzekile.

Impilo yomuntu ibalulekile kumele sihlale sisidla izihlahla ngemhlobo ehlukeneyo ziyancedisa emzimbeni yethu ukubana sihlale siqinile sihlanzekile.

Libhodlela eligcwele amafutha okugcoba okugcobisa ubuso kumbe umzimba wonke ukuthi ubukeke uhlanzeke ubukeke kahle ungaze watshwabhana masinyane.

Izihlahla ziyimpilo. Abalungisa ngezamaphilisi, bayaxubaxubanisa imihlobo ehlukeneyo yezihlahla. Ukuze sithole okusilungeleyo kumaphilisi abasinika wona kwezempilakahle.

Imihlobo yezihlahla ezinkulu lezincane. Ezisizayo, ukulapha abagulayo. Abaziphiwa ngabakwazi ukuhlanganisa ngokwesintu.

Abakwazi ukulapha ngokwesintu besebenzisa izihlahla zasendle bayakwazi ukubhala bakufundela ukuze kungalahleki imniningwana yakho .

Izihlahla nyana ezitholakala egangeni ezincedisa ngokwesintu kwabagulayo abakwazi ukuzihlanganisa bayakunikeza ukubana unathe usile.

Ngibona umfanekiso wemihlobo emithathu yezihlahla lapho abakwazi ngokulungisa izihlahla bezihlanganisa bayasiza abagulayo ukuze basile bahlale bephephile.

Ibhodlelanyana elilomuthi phakathi omunye uphansi lepeniseli yokubhala ukuthi umuntu kumele asebenzise ini ukuze asile.

Ngibona izihlahla ezinengi ,ezilohlaza oluhlukeneyo , lokumhlophe. Okusho ukuthi ziyalapha ngokwesintu kogulayo.

Izhlahlanyana ezilamaluba amahle ezisizayo ukulapha ngokwesintu kwabakwazi ukuhlanganisa ziyasiza ogulayo ukuze asile .

Amaluba amahle asendaweni ezahlukeneyo ayelapha ngokwesintu kwabakwazi ukuhlanganisa imithi yesintu ayasiza abagulayo.

Umfanekiso obomisa imihlobo yezihlahlanyana ezincinyane ezilapha ngokwesintu ezitholakala egangeni ukuze umuntu anathe asile.

Izihlahla ezinkulu lezincinyane ,ezigqagqele umfula okusho lazo ziyalapha ngokwesintu kwabakwaziyo ukuzilungisa ukuze abantu basile baphole.

Yisihlahla ezilamahlamvu amahle aluhlaza tshoko. Okutsho ukuthi siphuma emhlabathini ovundileyo. Siyasiza ukulapha ngokwesintu kwabagulayo.

Ngibona imihlobo hlobo yezihlahlanyana eziluhlaza oluhlukeneyo ezihlanyelwe endaweni ehlanzekileyo ezilosizo kumpilakahle yoluntu.

Izihlahla ezinhle ezilohlaza oluhle ezitholakala ehlathini. Ezisetshenziswa ngabagulayo beziphiwa ngabakwazi ukuzihlanganisa.

Utshani obunengi obulusizo kumphakathi olulaphayo ngokwesintu okutsho ukubana abakwazi ukuhlanganisa luyasiza abantu.

Izihlahlanyana ezincedisa ukulapha ngokwesintu , abakwazi ukuhlanganisa bayakunikeza lezi zihlahlanyana ukuze uyenatha usile

Ngibona izihlahlanyana ezi sekela umfula kumbe idamu. Izihlahlanyana lezi uthola ukubana ziyancedisa ukulapha abagulayo uziphiwa ngabazazi kahle

Ngibona uhlaza oluthe niki phansi nansi lesihlahlanyana esihle esingabesisiza abagulayo ukuze basile babelempilakahle.

Ngibona isihlahlanyana esihle esilahlamvu amahle abukeka eqinile engilethemba ukubana siyangcedisa ekulapheni ngokwesintu.

amaluba abomvu akhiwe lokuyizigojwana okuncinyazanyana ukuze azohlanganiswa ukuze alaphe umuntu ogulayo okwaziyo ukulapha ngesintu

Izihlahlanyana ezincinyazanyana, okuhlangene lotshani. Okusho ukubana abakwazi ukuzihlanganisa ngendlela elungileyo, ziyasiza abantu abagulayo baphephe ekuguleni.

Umhlobo wesihlahla osebenza ukulapha ngokwesintu abakwazi ukuhlanganisa uyancedisa kwabagulayo itshiyene ngemibala

Ihlathi elikhulu okutsho ukubana abayazi ngokulapha ngokwesintu kulapho abathola khona imithi ehlukeneyo eminengi eyokusiza abantu.

Kutshengisa isihlahla sinye esifanayo endaweni ezehlukeneyo esinye silezithelo ezinhle ezikhulu esinye silezithelo ezingakhulanga kahle.

Impenseli eseceleni kukhanya ngumuntu odingisisa ngamabele asebhodleleni amanye ephansi. Amabele wona yikudla okuncedisa abagulayo abangaba labobp labotshukela.

Isihlahla esilungileyo kakhulu esincedisayo emzimbeni ukulapha siyaqeda inyongo siyaqeda ukuqhuqha lomzimba ube lempilakahle uma usisebenzisa ngendlela elungileyo.

Izihlahla ziyimpilo, zikhona ezilaphayo. Nansi esinye esingakuncedisa lapho uma ungezwa kahle emzimbeni, siyasiza kakhulu.